Edduuka ly'engoye n'ebizannyisibwa by'abaana nga kuliko omwanamulenzi alabika ndowooza amaze okwegulirayo ki ky'agenda otteekamu omwana we omuwere, ng'akyetisse ku mutwe akitwala; amaze okkigula.

Ekifaananyi kye ndaba wano kya lyato lye baasise okuva ku mazzi nga wano limaze okutuusa omutwe gwalyo ne balisibako omuguwa lireme kuddayo mu nnyanja, nga we balisibidde waliwo n'ekiddo ky'oku nnyanja; ng'era wano balisibyeko omuguwa ddyo, ne bagusiba n'eno ku nkondo gye baakola gye baggya mu gye baakola mu nkokoto.

Ndaba wano omusajja akutte ekipande ng'ali mu kuwaga, ng'alaga ddala ayina ky'ategeeza. Omusajja oyo ali mu kasaati kaddugavu, akutte omukono gumu, gwe guliko ekipande, alabika ajja ng'adduka.

Ndabawo wano abasajja wano abazannya omupiira gwa Amerika. Hee, nga balabikira ddala bali mu lutalo. Ababiri bagudde wansi bagulwanira, omu agukutte y'akutamyemu kati banne bamuguddeko ku mugongo. Waliwo n'Omuddugavu n'Omuzungu n'Abazungu abalala bajja, nga beetegese okulaba nti singa agusuula bagutwala.

Kifaananyi kye ndaba wano kya bwennyanja bwe bayita mukene ee babukungaanyizza wamu nga obwennyanja babuyita bumukene bubeera bwennyanja butono nnyo bubeera mu kkala ya emasamasa bubeera butono nnyo babusekula oluusi ne babulya ng'obuwunga oba ne babuliirawo nga bulamba naye babulya nga nva.

Eee... wano ndabawo omuti gwa ffene, kiffene kinyirira! Kya kiragala. Biriko bibiri era n'omuti gwa ffene mulungi nnyo! Gunyirira bulungi nnyo. Ffene ekibala ekiriibwa. Uhm.

Omukyala ono gwe ndaba wano ayina ekyambalo ekiri ku mutwe, ayambadde ekiteeteeyi kye, asibye leesu mu kiwato. Ku mutwe guno asibyeko ekiwero ekikwatagana bulungi n'ekisero ng'akisibidde ku mutwe, yeetisse ebintu ku mugongo naye nga mu kiseero ekyo mulimu ejjambiya, ekicupa ky'atwaliramu amazzi, ekiveera n'emmere gy'ava okuleeta n'enku ezimu. Sayidi eri waliyo ejjambiya gy'abeera nga gy'atadde...

Tugudde wano ku luguudo lumwasanjala oluyitira mu bbanga ng'endala ziyitira wansi olulayika obulungi lwa kikuusikuusi lulina empagi ze baaluteekako odduwanirira waggulu naye ng'enguudo nnungi nnyo n'emmotoka olaba zitambula nga tezikwatibbwa jjaamu ekikulaga nti lwa mugaso nnyo okubeera nga lubeera naddala mu bitundu by'ekibuga eee lulabika bulungi nnyo lulabika lulungi nnyo wansi waalwo omuddo ogulengera gwa kiragala ne we baateeka amayinja amamyufu.

Oluguudo oluvaako amakubo amangi. Agamu bwe gagenda mu byalo, agamu bwe gakomawo eno mu bibuga nga gava ku nguudo ze twandiyise mwasanjala ne gayingira mu byalo naye ng'ennyumba olaba ennyumba weeziri nnyingi nnyo nga ne we zaawukanira awo baasimbawokko ku muddo.

Eyo ndabawo abantu abakuŋŋaanyizza abantu nga buli muntu w'atudde bamuteereddewo akaveera ka bbulu, kalimu ebintu by'otayinza kunnyonnyola kubanga biri munda, nga waliwo abakadde. Hee, abakadde babatuuzizza ku butebe nga balabika babakuŋŋaanyirizza waali ssomero lya essomero, naye nga mulimu abalimu bagenda babayitamu, bambadde masiki bulungi nnyo, n'abakadde babawadde masiki. Hee, nga bonna bonna balina masiki kubanga ekitegeeza nti bazibawadde, kubeera nga zifaanagana.

Ndaba omwana mulenzi wano ayambadde akasaati kamyukirivu awanise omukono, toyinza kutegeera nnyo kya ky'akola wabula awanise mukono, hee.

Wano tulaba ekiwuka kye bayita evvuuvuumira nga kiriko omwoya omweru ku mugongo nakyo kyennyini kiddugavu nga kizze ewali ekimuli okunuunamu omubisi nga oyinza okulowooza ziringa njuki naye nga mavuuvuumira. Gali mu bunankani ganuuna mu bumuli nga mulimu obweru n'obwa kikuusikuusi ng'era waliwo ne kkala eya kiragala nga bigenda biryako birya binywamu binywamu binywamu binuunamu binuunamu binuunamu bwe bityo. Ago bagayita amavuuvuumira.

Wano tuli mu katale, ng'obudde bulabika bwakakya oba buzibye kubanga ebintu ebimu balabika babibisseeko, ng'olaba n'abantu batonotono naye nga bali mu katale, we bayita oggenda we bagula ebintu, nga babibisseeko. Ng'olaba ennyaanya, abantu, akatale baakasereka bulungi n'amabaati mamyu nga mamyukirivu ng'ate baazimbisa byuma, ebintu ebimu nga we balundira we batundira enkoko babisseeko ebiwempe.

Wano ndaba amaato ku nnyanja. Hee, tegaliiko bantu, galiko n'ebinyonyi bigazannyirako, birabika byonna bizannya. Amaato nno gawerera ddala, n'ebinyonyi weebiri bulungi nnyo.

Omukyala ayimiridde obulungi ng'alabika yeetegereza, alabika si Muganda engeri gy'ayimiriddemu, gy'atunulamu. Alabika ali mu katale w'asobodde okubeera, alabika alinda bakasitoma be nga yeesibye bulungi ku mutwe.